Ngeza ery izato vata fandraisam-peo. Sady misy bokitra maro isankarazany afahana mikitika hoe : Iza no mandefa azy? Iza no mamono azy? Raha ohatra ka te hanafaingana dia ilay bokatra manankory no kitiana? Ary hiany koa, tena mafy dia mafy mihintsy ny feo rehefa mandefa mozika aminy alalan'izy itony.

Ny famakiam-boky aloha dia ; mbola ankafiziko foana hatramin'izay ka hatramin'izao. Maro isankarazany ny boky azo vakiana a : ankoatry ny boky fianarana, dia misy ihany koa ireo boky tantaram-pitiavana a, misy ihany koa ireo boky izay mirakitra sary, ary mahasondriana ihany koa ! satria tsy vitany hoe mamaky ny soratra ianao a, fa mahita ny hakanton'ny sary sy toy ireny sary miaina ireny mihintsy e ! rehefa mamaky azy ireo.

Mora hita, mora vakiana ary manintona ny maso foana rehefa mahita takela-by misy ireny dokambarotra ireny, indindra moa fa rehefa maro loko izay no nanaovan'ny mpanao hosodoko azy.

Raha hoe miresaka kojakoja momban'ny tarehy sy mahatsara ny bika aman'endrika dia maro dia maro ny tovovavy no liana amin'izany. Ao ohatra ireo atao amin'ny molotra, ao ireo vovoka hosorana amin'ny tarehy, ao ihany koa ireo atao amin'ny hoho sy ny maro hafa koa.